Amakerenda mangi ddala. Mulimu ag'ebika eby'enjawulo. Mulimu aga kkapiso, mulimu ameeru, mulimu n'amamyufu, aga kyenvu ate era aga ppinki, mubaamu n'aga bbululu. Amakerenda malungi eri obulamu kubanga omuntu bw'alwala asaana okugamira era gasaana gabe nga gaterekeddwa bulungi okusobola okuyamba obulamu bw'omuntu sso si kugasuulasuula.

Ebitimbis... ebitimbiddwa ku kisenge kuliko abakyala era bali basatu. Abamu bambadde engoye empanvu ate omulala ye ayambadde kawale ka munda kokka era waliwo n'ebibajje eby'ebivuga nga; endingidi, adungu n'amadinda. Ebivuga bino birungi ddala era biwa amaloboozi ag'enjawulo ng'omuntu ayimba ne binyumisa ate era ebifaananyi byabyo bye bakubye bitimbibwa mu nju n'enyuma.

Abawala abazinyi basimbye olw'akasota era bakulembeddemu bazina batyentyebula amazina nga beesibye ebisenso n'okwesiba ebikooyi era waggulu bambaliddeyo obugoye obwa langi emmyufu n'eya kyenvu. Emabega waabwe eriyo abagoma n'eŋŋoma bakuba eŋŋoma ate mu bazinyi mulimu omu akutte ensaasi nga eri mu ndeku bw'anyeenya. Emabega ddala waliyo abalina amadinda era waliyo n'abalenzi abatyentyebula.

Eggaali zisindikibwa nga zeetisse eby'enjawulo, ziri bbiri emu yeetisse embaawo, endala evaako emabega esibyeko ekkutiya era entambula mu kitundu kino ya ggaali, eggaali ziyamba kubanga zeetikka ebintu omuntu bya yalyeetisse era tamenyeka, ate mu mabbali eriyo ekizimbe ekya mwambwa era nga kiriko amadduuka era amabega waakyo waliyo ekiwanvu ddala ekya kkalina.

Ebizimbe ebiwanvu ddala ebiriko emyaliriro emiyitirivu biyina emirimu mingi egikolebwamu era wansi w'ebizimbe ebyo waaliwo emmotoka ezisimbyewo ennyingi ddala ezisaabaza abantu era zirindiridde abantu bajje bazirinnye waliwo n'ekipande ekya kyenvu ekyoleka w'oggyirayo ssente. Ku bizimbe ebimu kuliko ttanka waggulu era ezo ppipa mwe mugenda amazzi agayamba abantu ababeera mu bizimbe.

Amazike ana amaddugavu gali mu bisubi ebiyitirivu ebya kiragala. Abiri geebase, abiri gatudde galinga agalina kye gakuuma, ah erimu eryebase likutte kkaloti bbiri liryako emu endala ligiwaniridde. Amazike gano maddugavu era kyabulambuzi nnyo mu Uganda. Amazike gano gatuwa essente nga ziva mu balambuzi, gatusanyusa era galiko n'enfumo nnyingi ng'eya ssewazzike.

Envubu ennene era nzirugavu eri mu nnyanja era envubu eno eriko ekinyonyi ekigiyimiriddeko nga kyagaagazza ebiwaawaatiro. Envubu eno nsolo ebeera mu mazzi era ensolo eno bagyeddira mu Buganda wano. Envubu kyabulambuzi era n'ennyama yaayo abantu bagirya.

Essinzizo eddene eriwaniriddwa ebyuma nga ki kiggwa era liriko n'akabonero k'omusalaba waggulu ku kasolya, lyebulunguluddwa emiti egy'enjawulo era mu ssinzizo muno abantu bava ebule n'ebweya ne bajja okusabiramu mu mwaka. Essinzizo lino liriko ebyafaayo by'abajulizi era bangi babyenyumirizaamu.

Ekizimbe ekinene okuli amaduuka era amaduuka gatunda eby'enjawulo. Kuliko ery'engoye eziteereddwa ebweru ku biddole era ne kubaako n'ewawaanyisibwa ssente. Obupande bungi buli waggulu w'ekizimbe kino obulaga ebitundibwa mu maduuka ago. Obupande buno buyamba okumanyisa omuntu kiki omuntu ky'alina mu dduuka lye era wabweru waliwo obuggyo; obuggyo buno buyamba abantu obutalinnya mu bitaka n'enfuufu obutayingira mu maduuka.

Eggana ly'embogo liri mu kkuumiro lyazo era waliwo emiti mingi ddala egiwaatudde era mu miti omwo mula mulimu enjuba ekubyemu era ekitangaala okiraba kimyufu nnyo, obudde bulabika buziba era embogo zino za mugaso eri abantu kubanga baziryako ennyama era zifu n'ennyama eyo etundibwa omuntu n'afunamu ne ku ssente, bazeddira mu Buganda wano.

Abasajja babiri bayimiridde ku mabbali g'ekkubo: omu ayambadde empale nnyimpi n'essaati erimu kyenvu ne bbulu ate omulala ayambadde essweta enzirugavu akutte n'emigeto gy'ebyennyanja era wabbali walabibwawo akabbo akalimu engege enkalu era n'emiti gy'ensonzi era ku mabbali okwo kuliko akayumba akalabika kaguddeyo nga kaserekeddwako waggulu ebbaati.

Emmotoka nnyingi nnyo mu kibangirizi mwe zirindira abasaabaze. Emmotoka zino zirimu ebikuubo ebya bbulu, zisaabaza abantu era zirinze abantu bazirinnye, mulimu obupande ku mmotoka waggulu obulagirira abantu wa gye bayina okulaga. Mu ppaaka muno mulimu n'amakubo agatambuza abantu era mulimu n'abalagirira abantu wa ew'okulinnyira emmotoka ezo.

Bendera ya Uganda, wakati ng'erimu ŋŋaali. ŋŋaali ayimirizzaako okugulu kumu era ŋŋaali aliko langi emmyufu ku kakira ke era nga bendera eno erimu langi ssatu: erimu enzirugavu, kyenvu n'emmyufu. Bendera eno eyamba omuntu okumanya omu... ensi mw'asibuka.

Enkima enjeru eri mu mmabbali g'ekkubo, enkima eno etudde mu busubi. Enkima kyabulambuzi era abamu bazikwata ne baziteeka n'ewaka ne zibasanyusa. Enkima eno aba mu Buganda wano abantu bagyeddira era muziro eri abantu ba Buganda.

Akagaali kali ku mabbali g'ekkubo era bakazizise enkondo, akagaali kano kasibiddwako amatooke mangi ddala era amatooke agamu wansi gateereddwa mu bukutiya ekitundu ekya wansi kireme okwekulula mu ttaka kuba amatooke gaba gajja kuvunda wansi era enkondo eno eyamba akagaali obutagwa, n'enkoba zisibiddwa amatooke ne ganywera ekiyamba amatooke ago agali waggulu obutagwa. Ku kagaali mu maye

Ennyanja nnene ddala gye bayita ssemayanja era obudde waggulu bukozeeko langi eya kyenvu. Bwekuba mu mazzi eggulu ne limyukirira, era ssemayanja ono ayamba okusaabaza abantu, era ssemayanja omulala oluusi avaamu omunnyo ogweyambisibwa, era amazzi galabika nga mateefu ku ssemayanja ono. Ssemayanja ono ayawula ensi emu ku nsi endala.

Eggana ly'ente liri mu kulya era ente zino za nsagala, zirina amayembe amawanvu, zirya muddo gwazo era omuddo gulabika bulungi, gwa kiragala omulungi guzisikiriza okulya. Kuliko ente enduusi, ennume n'ez'omugongo. era walabibwayo enzirugavu, ez'ebitanga n'emmyufu wamu n'enjeru. Ente zino zivaamu amata n'okuzitunda tufunamu ssente.

Ku luguudo mwasanjala kutundibwako ebyamaguzi eby'enjawulo ng'obutebe, ebyangwe n'omusenyu. Obutebe buno buyitibwa malaayaasiika era waliwo ebizimbe bisatu ekimu bakolerako okwokya ebyuma, ekirala ekiri wakati nnyumba ya mwamba era nkadde nnyo nzigale basimbyewo ne ppiki ebweru. Bw'ogibuuka n'odda ku mmyufu esiigiddwako langi emmyufu era erikewo ennukuta ennene kuliko ennamba eya nnya ne ga eriko ebigambo by'eranga.

Ndaba ekiryo ky'ensujju n'omuddo omulala, ekiryo kino kibeerako ensujju, ensujju nnyingi ddala, ekiryo kino bakisimba lwaggulo bw'oba oyagala ensujju tokisimba ku makya, simba lwa ggulo kisobole okubala ensujju. Ensujju zino ziwooma nnyo ate era za mugaso eri emibiri gyaffe. Noolwekyo tuzettanire era ekirala zivaamu ssente bw'ozitunda n'essunsa tulirya nga enva endiirwa.